Giwirinna yineemmo woyte giwirinu babbaxino laalo gamba assine loonsanni loosoti giwirinnaho yineemmohu murote ledo amadisiisaminorichinino ikko babbaxitino laalo ledo amadisiisaminoricho loosu hayyo woyi loosu owaante ikkitinotta